United <noise> Purpose ci cadre projet tekki jigéen mi nga xamante ne USAID moo ko financé ci ndimbalu Jokalante ak Fapal ñoo leen di jagleel ñetteelu émission fii ci Louga FM RTS alxames ñeent jàpp juróomi waxtu ñu war a waxtaanee nag lu jëm ci wàllu microfinance naka la femme entrepreneur yi war a fexee ba jot ci li nga xamante ne moom mooy financements yi fan la ñuy jaar fan la ñu war a mën a def ba gindeeku loolu nag la ñuy fas yéene waxtaanee alxames bii di ñëw <noise> ñeent jàpp juróomi waxtu fii ci Louga FM RTS 88.7 yéen tamit mën ngeen a participé balaa émission bi di ñëw ci 33 879 30 82 <music> <music> 33 879 30 82 ngeen bàyyi ci seen i laaj ñu indil leen tontu yi ci biir émission bi alxames ñeent jàpp juróomi waxtu fii ci Louga FM RTS bu leen ko kenn netali <music>

<blows air> voilà jërë ngeen jëf <hesitation> mbokk yi ci taamu bi ngeen taamu Louga FM RTS 88.7 <inhales> di leen jaajëfal amati mbégte ak bànneex di dellusiwaat di dalal donc waa Fapal yi nga xam ne saa su ne dañuy ñëw di àndandoo ak ñoom di waxtaan ak ñoom <inhales> <hesitation> ci <hesitation> li nga xamante ne moom mooy projet tekki jigéen xam ngeen ni USAID moo ko financé <inhales> waaye nag <hesitation> ci jàppalep waa Fapal bii nii ak waa Jokalante <inhales> ngir ñu war a mën a réalisé émissions yu am solo <hesitation> naka noonu tey jii <hesitation> ñu war a waxtaanee ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu microfinance <inhales> comme d' habitude ni ma koy faral di ko baaxee rek di àndandoo ki nga xam ne moom mooy Ibrahima <inhales> Ibrahima <hesitation> Ndiaye jaata Ndiaye wala Jóoba jubba <laughs>
yow dangaa bëgg daangaa bëgg <laughs> dangaa bëgg Jalle <laughs> xanaa dangaa bëgg

lors Ibrahima maa ngi lay ziar
maa ngi ziar Amady
naka <hesitation> naka naka naka <noise> <hesitation> bi ñu gëj a gisee ak <noise> léegi mbaa yaa ngi woon ci jàmm rek <noise>
waaw ñu ngi doon sant bu baax a baax <blows air> a baax
alhamdulilah

<laughs> dëgg la <hesitation> dëgg la Amady <noise> <hesitation> ñu ngi leen di <hesitation> <noise> nuyu <hesitation> mbokki auditeurs yëpp

<hesitation> di leen wax <hesitation> <noise> tey jii itam dañoo delluwaat <noise> dellusiwaat <hesitation> fas yéene waxtaan ak yéen <hesitation> ci <hesitation> wàllu projet tekki jigéen <hesitation> ci wàllu financements yi naka la jigéen di def pour mën a jot financement tey jii nag ma <hesitation> ànd ak beneen njaayeen moom itam

mais kii moom xam nga li mu yor
studio bi
<laughs> moo yor la solution mooy Fatou Seye la solution
Fatou Seye la solution
waaw la solution <hesitation> tey daañu gis solution

<laughs> ñu ngi nuyu ñëpp di <hesitation> sant ñëpp <hesitation> di ñaan <hesitation> di gërëm waa <hesitation> RTS bu baax a baax ndax yii dafa am solo ndax comme <hesitation> formations yi moom mënta àgg <hesitation> mënta daj ñëpp
waaw
waaye lu mel nii bu amee dina tax ba waaye itam <hesitation> jigéen ñi gën a farluwaat gën a takkaat sër yi <hesitation> fas yéene dugg incha allah ci ligéey bi <hesitation> te <hesitation> <noise> fokk ñu waxtaanee ci ponk yi tey nag daañu wax ci ponk bu am solo
d' accord alors ponku financement di ponk bu am solo boo xamante ne <blows air> waxumala sax jigéen ñi waaye daanaka buñu tudd <noise> wax waxi financement <inhales> ñëpp a ñuy bàyyi xel tey jii nag <hesitation> bari na jigéen ñoo xwam ne ñu ngi toog jàppoo ko ci 88.7 <inhales> war a déglu ba xam naka la ñuy war a mën a def <hesitation> ba <noise> ak yoon wi nga xam ne moom la ñuy mën a jaar <inhales> ba jot ci li nga xam ne moom mooy financement yi <inhales> alors soxna si ñu ngi koy nuyu di ko ziar moom ci wàllu boppam yaa ñu koy présenté Ibrahima
waaw kii moom mooy comme ni nga ko waxee Fatou Seye Ndiaye

<noise> <hesitation> nekk aussi <hesitation> animatrice ci <hesitation> Fapal <hesitation> <noise> nekk representant wala book point focal bu la solution la solution <noise> di benn mouvement boo xam ne international la <hesitation> di xam ne ni <hesitation> <noise> kuréelu baykat yi <hesitation> yi nekk daanaka ci Afrique <noise> <hesitation> ñoo ko seq <hesitation> di ci penc boo xam ne dañu ciy diisoo di ci waxtaan di ci trouvé ay solutions yoo xam ne jigéen ñi am nañu ko
d' accord <inhales> kon nag ñu bàyyi ko mu nuyoo Fatou Seye Ndiaye
asalaamualeykum amady Ba ñu ngi lay nuyu di nuyu auditeurs <hesitation> RTS yëpp di leen sant di leen gërëm di rafetlu jotaay bi nga xam ne moom lañ def di nuyu waa Fapal ñëpp góor ak jigéen mag ak ndam ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu mboolem organ paysane yi nga xam ne ñoo nekk fii ci région de Louga ñëpp ñu ngi leen di nuyu <hesitation> di ñaan yàlla ñu déglu suñu émission bi <hesitation> lépp loo xam ne <hesitation> lu leen ci leerul la ñu laaj ko ñu ngi nuyu waa unité transformation bi ak président wu Fapal ak ñëpp <noise> képp koo xam ne <noise> mi ngi ñuy déglu ñëpp daal ñu ngi leen di de ñu ngi leen di nuyu di nuyu <noise> Ibrahima sama nattangoo bii muy ab njóobeen nag xam naa njóobeen boo xam ne moom heure yii dafa tase ak jamonoy <noise> ñebe ji moom lépp lu ngeen bëgg a xam rek bu ngeen ko ko laajee dina xam naa dina ko dana ci sawar ci wax ko ndax njóobeen bu lekk ñebe ba pre moom xam naa dana sawar lool ci wax émission
<laughs> loolu dina <hesitation> <laughs> dina dina dina am solo

<hesitation> tey ñu war a waxtaanee lu jëm ci wàllu finance
d' abord finance moom bu ñu ko dee wax xam naa ne <hesitation> bari na ñu mu yiteel waaye rawatina nag yéen jigéen ñi
<hesitation> te <hesitation> yoon wi nga xamante ne moom la jigéen ñi war a jaar ngir wut <hesitation> ci financement yooyu <hesitation> lan tey nga ñu indil ci loo xamante ne <inhales> jàpp nga ne képp kuy déglu dana xam fu mu war a mën a jaar ba mën a jafandikoo financements yooyu
<noise> ah tey moom bu ngeen li ñuy waxtaanee muy ponk boo xam ne dafa am solo muy wàllu financement ndax bu ñu xoolee jigéen ña xam nañ ne jigéen moom dafa néew doole bu ñëpp demee tim jigéen ci kër gi la nekk kon <hesitation> wareef la si moom mu jéem a yëngatu dara si këram pour mu am loo xam ne dina ko delloo si <noise> njaboot gi ndax ñun jigéen buñu ñun li ñu jàppee jigéen ak li ñu jàppee parité bu ñuy wax parité li ñuy jàppee parité ñun mooy ne kër gi kenn ku nekk dacee war a def loxaam ñun Fapal loolu lañuy dund ndax boo xoolee exploitation yi nga xam ne moom lañuy ligéeyante ci suñu village yi mooy dañuy bëgg jigéen ñi def seen loxo ci kër gi góor def ci loxo xale def ci loxo <blows air> xëy na xale néew na doole ci njàng la toll ak ligéey yu sew sewaan yi wante ki nga xam ne mi ngi ligéey ligéey bu sew sewaan bi ci kër gi kon kooku ma ngi siy def loxa jigéen ji nga xam ne mi ngi ci kër gi itam waxuñu nga ligéey rek yore sa xaalis di ko def ci natt yi ak xew yi loolu mooy li nga xam ne moo tardé jigéen ñi wante dañoo bëgg fexe ba jigéen ñi ñëpp mën a ligéey xam nañu ne jamono ji meti na rawatina région de Louga région de Louga région boo xam ne boo xoolee ci monde rural bi jafe-jafe kese la ndax mbay lañ yaakaaroon ak càmm te boo xoolee <noise> mbay mi léegi dafa xaw a mel ne dafa dellu ginnaaw ndax changement climatique bi boo xoolee nawet bi dafa gàtt lool <inhales> presque weer weer weer ak genn wàll ba ñaari weer ak genn wàll lay taw kon loolu moo waral jigéen ñi <noise> ñi jéem leen a fexeel ay buntu yoo xam ne dinañu ko ubbi bañ xam fan lañuy teg seen tànk pour financement yi nga xam ne ñoom la fi gouvernement bi tes ak teg ak non gouvernemental bi ndax jigéen mooy des ci kër gi bu ñëpp demee mooy des ci kër gi <hesitation> te kër gi yaakaar naa ne bu li ma leen di faral di wax rek ñoom góor ñi mane leen kër buñu demee ba saako ceeb nekkatu fa jigéen rek moo mën a lijanti dem si moromu jigéenam wut fa natt fa ay kiloy ceeb mu indi ko togg góor moom mënta dem si moromam naan ko lebal ma tey jii ma ñëw sa kër ku denc dund ci këram nga naan ko lebal ma ñëw yóbbu sa kër ga jigéen rek moo ko mën <noise> kon jigéen ji wareef la mu xool gëstu fan la mën a teg tànkam ba mu mën a indi am <noise> ci lu muy yëngatu ba mën a jàppale borom këram si kër gi ci wàllu wér gu yaram xale yi ci wàllu njàngum xale yi

loolu nag ngir mu mën ko il faut jigéen ji dina def ay pexe ndax bu ñu xoolee financement yaa ngi fi boo xoolee banques yaa ngi fi mutuelle yaa ngi fi ak financement yi nga xam ne gouvernement bi daf ko fee teg ndax financement yooyu teguñu ko fi ngir benn parti politique taxul ñu teg ko fi dañu ko fee teg ndax jigéen ñi nga xam ne dañuy ligéey war a yokkute moo tax ñu ne femme entreprenariat yi nañu waxtaan ak ñoom ci wàllu finance ndax <hesitation> comme sama nattangoo bi Ibrahima ni mu ko waxee léegi formations yi bari na wante mënuñoo daj ñëpp <breath> kon il faut ñu def ay émissions rajo yoo xam ne dina tax fu nit nekk ci Sñégal ci àdduna si mën a jot loo ci émissions yooyu ba mën cee xam fan lay teg tànkam ndax banques yi ñun lañu fi nekkal <noise> mutuelle yi ñun la fi nekkal financement yi nga ne ñoo jóge ci gouvernement yi ñun la fi nekkal <inhales> kon war nañoo xam fu ñuy teg suñuy tànk ak yan chartes la ñu ciy duggee

ndax buñu nee entreprise rek ñu bari dañuy dégg entreprise ñu yaakaar ne <inhales> ñi nga xam ne dañoo yore alal yu bari <noise> di ko ligéey loolu mooy entreprise jaaykatu gerte caaf bi nga xam ne day jaar gerte caaf ca kër ga ngir yokkute sax loolu entreprise la lépp loo xam ne doomu aadama dakoy def ngir yokkute rek loolu entreprise la <inhales> moo tax ñu jóg bëgg a waxtaan ak jigéen ñi ñu xam fan la ñuy teg seen tànk ba mën a jot ci financement yooyu ba mën a jàppale suñu borom kër yi ci kër yi
d' accord
waaw
loolu am na <hesitation> solo defe naa

<hesitation> wax na ko léegi nee na am na ñoo xamante ne ci Etat bi la ak i yeneen

<hesitation> jërëjëf amadou <coughs> comme ni nga koo waxee moom moo nekk mooy tey jii <hesitation> li ñuy wax <hesitation> source de financement maanaam béréb yi nga xam ne nii yu fasantikoo la yoo xam ni mënees na faa jëlee xaalis <hesitation> jigéen ñi war nañ koo xam ndax <hesitation> xëy na buñuy xool ndax tey jii <hesitation> ci xayma wax nañu ne tey jii ci xayma jigéen ñi maanaam buñu doon buñu doon seet ñi xam ne am nañu ay comptes banques ci ci ci Sénégal *** jigñ ñi néew nañu si trop trop lu ko waral mooy <hesitation> entre ñi ci yor ay entreprises <hesitation> yu formelles bariwuñ ñaareel ba ñi ciy ligéey maanaam di jot salaire bariwuñ <hesitation> beneen bi ci des itam mooy <hesitation> li xam ne nii mooy tax ñu mën a am foofa par exemple di liggéey fenn pour am crédit muy garanti yi des fois dafay jafe ci dafay jafe si ñoom comme li ñu tuddee banque classique yi mi ngi fi waaye ñaare pour mën cee jot dafa <hesitation> ci seen financement dafay nekk loo xam ne nii dafa jafe du lu ñaare loo xam ne nii comme ni ko Fatou Seye waxee léegi <hesitation> ligne de crédit boo xam ne nii dañu ko faa teg maanaam <hesitation> benn sàq moo xam ne dañu koy teg foofa Etat bi yombal jot ga boo xam ne nii nit ñi daañu ca mën a jot budul loolu rek jot ci banques yi dafay dafay jafe

lu demee ne que <hesitation> tey jii <hesitation> xëy na publicité bi lañuy lañuy bañ

nekk fii ci ci Sénégal kenn ku nekk ñii dañuy dem ci dëkk yi ñii dañuy dem ba foofa fekk leen fa <hesitation> ci ci fekk fekk leen ci dëkk yi
mais xam nga bu fekkee par exemple tey buñu jëlee waxtaan wi ne tey dañuy ñëw war a waxtaan ak jigéen ñi <crosstalk> <hesitation> lu jëm ci wàllub <hesitation> microfinance tey buñu jëlee par exemple Fapal jigéen ñi nga xamante ne ñu nga fa tey ci kuréel yooyu ñuy ligéeyandool tudd leen fi du doon publicité

kon foofu ci loolu

<noise> dañuy xool yan <hesitation> kuréel ñooy yëngu ci wàllu microfinance fii ci <hesitation> ci gox bi <hesitation> bañu ko xoolee
Thiès ak Louga

<hesitation> kuréel gu mel ne <hesitation> CMS mi ngi fi <hesitation> kuréel gu men ne <hesitation> Cauris microfinance mi ngi fi kuréel gu mel ni xam ne ñun suñu kuréelu bopp la ñu koy tex ñu koy wax UFM mi ngi fi Union financière mutaliste mi ngi fi <hesitation> Fadeg <hesitation> Njambur <hesitation> mi ngi fi <hesitation> ak <hesitation> kuréel gu ñuy wax Baobab
waw yooyu yëpp jigñ ñi ay sources la yoo xam ne jigéen ñi war nañu fa mën gis seen boppci wàllu koppar
ci wàllu koppar

loolu itam Etat bi itam am ay <hesitation> ligne yu mu teg ay ay programmes yu mel ne que DER <hesitation> maanaam <hesitation> <smacks lips> <hesitation> nu nuñu koy waxeeti <hesitation> entreprenariat rapide

<hesitation> <hesitation> dafay dafay joxe xaalis te am na ay projets yoo xam ne itam aussi itam ñu ngi ci <hesitation> ci biir <hesitation> Sénégal lu mel ni que ***** <hesitation> benn fond la boo xam ne italien yi ñoo ko ñoo ko def en place

<hesitation> am na ay projets yoo xam ne itam ñu ngi ci ay projets Etat lu mel ni que Pagef <hesitation> projet pour l' entreprenariat des jeunes et des et des femmes <hesitation> moom itam mu ngi fi <hesitation> dafay financé <hesitation> ay projets jigéen ak yeneen projets yoo xam ne nii ay programmes la yoo xam ne Etat bi def na ko mu nekk ci biir <hesitation> Sénégal <hesitation> te muy jox ay sources de financement yoo xam ne nii <hesitation> mi ngi ciy mi ngi mi ngi fii tegu fi yooyu xam na jigéen ñi war nañu ko xam

xam itam programmes yi nga xam ne ay programmes yoo xam ne nii programmes mu Etat la te mu logé par exemple fu mel ni que ci yenn ministères yi comme ministère de la famille wala ci yeneen ministères yi wala lu mel ni que <hesitation> ministère de la la microfinance
<hesitation> <hesitation> loolu am na solo defenaa ni soxna <hesitation> Fatou Seye ah war na cee am lu mu ci yokk moom it ndax <hesitation> ci ci ci ci jigéen ñi nga xamante ne tey ñu ngi ñuy déglu tey wut solution comme yaay madame solution <laughs>
représentant solution waaw Ibrahima wax na dëgg kër yooyu nga xam ne dañuy jokkalanteeg ci mbirum xaalis yëpp a ngi fi ba tey Copeg Resop seen mutuel bi ma ngi fi ñoom itam dañuy financé jigéen ñi lu mel ne Crédit agricole ñoom itam ñu ngi am nañu ay memebres yoo xam ne fi mu ne nii ña ngi leen di financé wante buñu xoolee banques yu mag yi moom liy seen problèmes <hesitation> xëy na bu fekkente ne interets yi ñuy teg muy tegendaay li ndaw naag dafay amaat leneen loo xam ne dafay dugg si biir kooku moom dinañu indil problème ndax <hesitation> jigéen ñi bari na ay kuréel yoo xam ne day financé wante nag li may wax jigéen ñi rek booy dem ci mutuel di kii di àbbi xaalis war ngaa xaar bala ngaa def lenn war ngaa xool yan activités ngay def doog a dem
xaalis kenn du ko jël ba noppi door a xalaat li ngay def soo ko defee rek dangay échec xaalis bala ngay dem dangay dangay xool sa activité lan la war a jar nga war koo